wannan hotan yana nuna mana wani dattijo me farin ƙyalle a baiyane yake cewa wannan mutumin manomi ne kuma yana cikin aikin noma da girbe yana riƙe da wata katifar shuka wata ƙila yana duba ingancinta ko yana girbie amfanin da ya shuka yanayin gonar yana da kyau ciki da tsirare masu girma wanda ke nuna cewa ƙasar tana da albarka kuma noma yana tafiya daidai wannan hoto yana nuna mahimmancin noma a rayuwar al'umma musamman a yankunan da suka dogara da aikin gona dan abinci da kuma kasuwanci manomin yana sanye da tufafi masu sauki yana kuma da farin ƙyalle a kansa wanda ke nuna cewa yana aiki yana aiki arana me zafi wata ƙila dan kare kansa daga hasken rana idan muka lura a hotan zamu ga cewa rana na shirin faɗowa shiyasa ya kare kanshi daga wannan rana sabida kar yajii zafin rana in wannan hoto yana iya wakiltar irin kokarin da manoma keyi domin samar da abinci da cigaban tattalin arziki dole muyi da manoma dole mu bawa manoma mahimmanci domin sune ke tattalin arzikinmu kuma sune ke bamu abincin da muke samu muke ci a takaice wannan hoto yana bayyana ƙoƙarin noma da kuma yanda manoma ke jindaɗin ganin amfanin wahalarsu manoma na alfahari da aikinsu a kowanne lokaci shiyasa basa shakkar shiga gona a kowanne lokaci suje suyi aikin daya kamata shiyasa a wannan hoton inkun lura zaku ga manomin yana cikin far'a be ɓata fuskanshi ba fuskanshi a far'ance yake sabida yana alfahari da aikin da yake a taƙaice a taƙaice hakan nan yana nuna mahimmancin noma ga rayuwar mutane musamman a yankunan da suka dogara dashi shiyasa wannan hotan in muka lura dashi zamu ga cewa wannan fa manomin yana alfahari da aikinshi shiyasa yake da walwala da annishuwa da kuma far'a a fuskanshi

wannan hoto yana nuna kasuwa mai cike da mutane in da ake siya da sayarwa da kayayakin cin abinci a cikin hoton ana iya gani mata da maza da yawa suna tafiya ko kuma suna ciniki a gefe daya akwai wasu 'yan kasuwa da suka baza kayayakin su a kasa kamar su albasa, dankali da sauran kayan abinci a cikin hoton akwai wata mata sunyi da kaya na gargajiya su na tsaye kusa da kayan abinci da suna sayarwa hakannan akwai wani mutum da ke sanye da kaya masu launin kore yana dukawa wata kila ya na aiki a kasuwa ko kuma ya na dub kayayaki a bayan hoton a na iya ganin wasu mutane da ke dauke da kaya a kawunan su wande ke nuna cewa ana amfani da hanyoyi na gargajiya wajen safara kayayaki a wannan kasuwar hanyar kasuwan ta na da cinkoso ta na da cinkoson mutane ta na da cinkoson mutane ta na da cinkoson mutane da motoci wande ke nuna cewar wurin ya na da muhimmanci wajen kasuwanci yawan mutane da ke saye da sayarwa yana nuna cewa kasuwa wuri ne da ke taka muhimmiya rayuwa muhimmiya rawa rayuwar jam'a in da mutane ke zuwa domin samun abinda za su ci ko kuma su bayar da kayan su domin samun kudi a takaice wannan hoto yana da kasuwanci ke cike da ayyuka da rayuwar a kasashen Africa in da sana'an kasuwanci ke bawa mutane damar samun abun rayuwa hakannan yana nuna yadda mutane ke haduwa a kasuwa domin ciniki da kuma tattaunawa wande ke nuna al'adun kasuwanci a irin wadannan yankuna wannan hoton yana nuna wata kasuwa mai cike da mutane a gaba ana iya ganin wasu mata wannan hoto dai yana nuna mana harkn da ake yi a cikin kasuwa ne da kuma yanda ake cinikin kasuwa yanda ake saya da sayarwa kayan su abinci kayan su kwalama ga su dankali da su albasa ga dai kayan abinci nan kala kala abarbace kuma a wannan kasuwan muna da mata da suka zo da maza daga al'adu daban daban musulmai da kafirai gasunan kala kala kowa da yanayin shirin shi da yayi ana siya da sayar wa sobida abin da za'a ci ko kuma a ba ma iyale su ci shi ne wannan hoton ya kunsa

Wannan hoto ya na nuna kasuwa mai cike da kayayyaki da kuma mutane dake ciniki. A kasuwan ana iya ganin nau'u'ukan kayan abinci da su ka haɗa da tumatir, dankali, ayaba, albasa, gari, shinkafa, da sauran kayan marmari. Kayayyakin an jera su a ƙasa ko kuma akan teburi domin masu saya irin domin masu saye su iya ganin su da kyau. A cikin hoton ana iya hango wasu mata dake zaune kusa da kayan abincin su. Su na jiran kwastomomi su zo su saya. Wannan na nuna yadda mata ke taka muhimmiyar rawa a kasuwanci. Musamman ta fannin sayar sayar da kayan abinci. Wasu daga cikinsu su na zaune su na ciniki, yayin da wasu ke tsaye su na tattaunawa da masu saye. Haka nan ana iya ganin wata mace dake sanye da hula mai faɗi wataƙila ta na ƙoƙarin kare kanta daga hsaken rana. Wannan ya na nuna cewa wannan kasuwa, kasuwa ce ta waje. Inda ake gudanar da ciniki ba tare da shaguna masu rufi ba. Irin wa'annan kasuwanni na da matuƙar mahimmanci a yankunan Afirika. Inda mutane ke zuwa domin sayen kayan abinci cikin sauƙi. A ɓangaren dama na hoton ana iya ganin tumatir a da ake da ak jerar wa kwastomomi wannan ya nuna yadda kasuwa ke ƙoƙarin jera kayayyakin su cikin tsari, domin jawo hankalin masu saya. A gefe duda kuma akwai wasu gwango na dankali da aka jera wanda ke nuna cewa kasuwar ta na da kayan abinci iri-iri. Hakan nan ana iya ganin tumat ana iya ganin tutar Najeriya a gefe na sama na hoton wanda ke nuna cewa wannan kasuwan ta na cikin Najeriya. Wannan ya na nuna irin yadda kasuwanni a cikin Najeriya ke kasancewa ciki da mutane da kayayyaki iri A ƙarshe wannan hoto ya na wakiltar ya na wakiltar yadda kasuwanni ke kasuwanci kasancewa wuraren rayuwa da ciniki a al'ummomi. Kasuwa wuri ne da mutane ke haɗuwa domin yin kasuwaci, wasu na saya wasu na sayarwa wasu kuma su na tattaunawa da juna. Hakan nan ya na nuna yadda mata ke taka muhimmiyar rawa a wani fannin kasuwanci da tattalin arziƙin al'umma. Wannan hoto ya na wakiltar muhimmancin sa'a da kuma yadda mutane su ke dogaro da kasuwanci, domin samun abinci da kuma neman rufin asiri.

Wannan hoto ya na nuna wani wuri da ake gudanar da ciniki wanda ka saka masa suna market style. Ma'ana, wurin sayar da kaya a kasuwa. A cikin hoton ana iya ganin mutane da yawa, wasu su na tsaye su ns magana, wasu kuma su na ciniki a ƙarƙashin wata rumfa da aka kafa, don rufe mu masu kasuwanci daga rana ko ruwan sama. A tsakiyar hautar akwai wasu mutane guda uku sanye da riguna masu launi masu launin orange da huluna iri ɗaya. Wanda zai iya nuna cewa su ma'aikata ne ko wakilai na wata ƙungiya da ke gudanar da wani aiki a kasuwa. A gefen su akwai wani mutum da ke sanye da riga baƙi, ya na tsaye kusa da su, kamar ya na sauraren abunda suke faɗa. A cikin rumfar ana iya ganin wasu mutane a zaune ko tsaye wataƙila su na jiran cinikin su, ko kuma su na tattaunawa da juna. Wannan ya na nuna cewa wannan wuri ya na da muhimmanci a kasuwa ko dai a matsayin wurin sayar da kaya, ko kuma wurin taruwa da tattaunawa. G efen hagu na hoton, ana iya ganin wani mutum da ke tafiya ya na sanye da riga mai ruwan ƙasa ya na ɗaga hannu kamar ya na yiwa wani nuni ko ya na ƙoƙarin kiran wani. Wannan ya na nuna cewa akwai motsi da aiki mai yawa a wurin. Wanda ya dace da yanayin kasuwa inda mutane ke yawan ma'amala da juna. Ya na kasuwan da kuma irin mutanen da ke wuri su na nuna cewa wannan kasuwa ta na waje ne, ba acikin katafaren gini ba. Wannan kasuwa ta gargajiya ce, inda mutane ke taruwa don sayar da kayan su a buɗe. A ƙarshe, wannan hoto ya na nuna wani muhimman wani muhimmin ɓangare na ciniki da kuma zamantakewar al'ummar Afirika. Inda mutane ke taruwa don gudanar da kasuwanci, tattaunawa da kuma haɗa kai a cikin harkokin yau da kullum. Irin wannan kasuwanni su na da matuƙar mahimmanci a rayuwar jama'a domin a nunawa mutane a nuna, a nan ne mutane ke samun abubuwan buƙatun su na yau da kullum da kuma daman yin ciniki da samun rufin asiri. Wannan kasuwa na buƙatan mahimmanci sabida ana taimaka ma al'umma waje ganin ga wajen ganin abubuwan da ya kamat su saya da kuma su sayar da kuma sada zumunci.